As birattimmoo kan agarru halluu fi meeshaa halluu ittiin dibuuf fayyadamanidha. Halluun asirratti arginu kunis bakka adda addaatti kan argamanidha. Diimaan ni jira, keelloon, magariisni akkasumas halluuwwan garaagaraas as biratti ni argamu jechuudha. Akkasumas immoo meeshaan halluu dibuu as biratti ni argama.

Suuraa baay'ee namatti toluu fi miidhagaa ta'eedha. Asirratti suuraa kanarratti namoonni baay'een fardeen irra taa'anii yeroo isaan daawwannaadhaaf deeman suura mul'isuu fi suuraa bareedaa ta'eedha.

Baay'ee konkolaataa nama dinqisiisudha . Maaf yoo jennee gaafanne konkolaataan Kuni dhugaatii lallaafaa kookaa kollaa jedhamu hedduu ofirratti baatee karaa hedduu deemuu fi raabsuu isa dandahuudha.

Waawo(wow) akkam namatti tola! uffannaan ishee fi uffatni ishee mucayyoon kun akkanattu as biratti uffaatte kun baay'ee kan miidhaguu fi uffata haaraa ammayyaawaa kan ta'e, akkasumas immoo isheerraas kan deemu, dargaggoota hedduurraas uffata deemuu fi dizzaayina haaraa hojjettee baay'ee kan ittiin of miidhagsitedha.

Suura baay'ee ajaa'ibaa ta'e, kan namatti tolu maatiin ijoollee isaanii qabatanii, ijoollee sadii: dhiira haati takka, abbaan lama qabatanii yommuu waliin taa'an kan agarsiisudha. Kan baay'ee namatti toludha. Baay'ee bareeda!